Oompungulilo dhoshimaliwa shoNedbank odhili dha toto po nenge dha eta po ewatelo epe. Mono aantu ihaya longitha we omukalo goku yalula oshimaliwa koshimwe noshimwe, ashike otaya longitha owala okashina opo ya mone omwaalu go shimaliwa shoka wuna.

Oto vulu oku longitha okakalata koye kompungulilo yombaanga yo Standard bank, uuna wayi nande omostola yontumba to landa sha, oto vulu okuya lombwela nenge okukuthako oshimaliwa ku lombwela mostola ndjoka kutya oto pewako.

Aantu oyendji oye li ya tota oongeshefa dhawo oonshona, opo dhi vule oku ya yambidhidha ngele tashiya piiyemo yopashimaliwa. Omuntu mokukala e na ongeshefa ye ndjoka nena ota vulu okwiimonena mo iimaliwa yokufuta osikola nosho wo yokulanda iipumbiwa yomegumbo.

Ompungulilo yoshimaliwa yoFNB, oyi li tayi lombwele aantu kutya oto vulu okulongitha nenge okutuma oshimaliwa nenge okupungula oshimaliwa kompungulilo yoye, inoo ya kompungulilo yawo onene ndjoka yi li kokule nenge popepi nangoye.

Iitaafula niipundi oyili hayi monika nawa momagumbo oshowo pomahala gwomavululukilo, oshowo ku kehe gumwe ngoka a hala kushi landa ohashi ikwatelele kongushu yoshimaliwa shoka ena mondjato ye nenge puthike mboka woshimaliwa nenge oyina ondondo yondilo.

Aantu oyendji oye li ya kandula po omaluhepo gawo, momukalo gokuhonga iikwatelwa nenge iitafula niipundi oshowo ayihe mbyono omuntu ta vulu oku tula po nande okameno ke, opo ke mu etele po oshimaliwa peha lyoku ka kutha.

Iipundi nenge iitafula mbyoka yamewa momiti oyili hayi monika nawa nohayi kwatelele kongushu yiilongithomwa mbyoka omuntu yemwene alongitha uuna teyi landitha po oshoka ohashi ikwatelela natango koshimaliwa shomuntu ngoka ahala oku shilanda po kutya mondjato ye okuna oshithike peni

Iitafula niipundi oyi li hayi monikitha nawa momagumbo, molwaashoka ohayi kala tayi ulike uuwanawa wegumbo oshoka nesimano lyiinima oshoka oya ningwa momiti sha i kwatelela kongushu yoshimaliwa omuntu yemwene e yi landa.

Poompito dhimwe aantu ohaya itulilemo uuna ya tsu kumwe eta ya tsakanene mpono haye kiiyadha taya tulilathana mo omayele gi ili nogi ili mpono thimbo limwe haye shi ithana natu hungileni opamwe nompungulilo yaBank Windhoek.

Oshi li esimano nokukutha ombinga muudhano nenge methigathano lyontumba kehe ndyoka lyili moompungulilo dhoshimaliwa ngaashi WesBank mono gumwe ta vulu okwiisindanena ohauto ye yongushu yoshimaliwa shontumba ndele eta ka nyanyukwa pamwe nezimo lye.

Ombungulilo yo shimaliwa sha bank Windhoek oyili tayi lombwele aakuthimbinga nenge aapunguli yo muwo, kutya manga Ina ya tameka oku longitha oshimaliw shawo, naye shi dhiladhile shoka yeli taye shilongitha ngele oshina ngaa ongushu, nenge otashi mana po owala.

Ompungululilo yoshimaliwa yoStandard Bank oyi ili natango tayi tseyithile aantu nenge ohayi tseyithile aantu kwaa mboka kutha ombinga nenge haya pungula mu yo kutya otaa vulu okuninga ayihe taya longitha ongodhi yopeke inaaya ya kompungulilo yawo.

Omuntu ota vulu okulanda ohauto teyi kuthako afuta ko etata lyoshimaliwa shoka shohauto tayi pula, ndele ta kala eyina ye ta kala ta nanwa iimaliwa iikwawo mbi ya hupa ko mompungulilo yoshimaliwa ya WesBank, mono ta kala ta futu omweedhi kehe.

Kehe omuntu ota lalakanene, opo egumbo lye lyikale tali monika nawa mpono poompito odhindji tavulu oku landela mo iitaafula niipundi mbyoka yili ya mewa momiti. Ano ohashi ikwatelele koshimaliwa shoka omuntu ena mondjato ye mwene.

Aantu oyendji oya toto po oongeshefa dhawo dhopevi, opo ya vule oku imonena mo iiyemo mbyono ta vulu oku ikwatha nayo, unene ngaa ngele otashi ya nande okufuta nande oosikola dhuunona wawo oshowo okuyambidhidha mpaka naampeyaka momagumbo.

Ombungulilo yoshimaliwa yaNedbank oyili tayi tsu omukumo kaapunguli yamwe nenge kaakuthimbinga yamwe opo yavule okukonga uukalata wompungulilo ndyoka mboka wuli molwaala lumwe po kalushi ndoka oluzizi opo yavule oku isindanena ongushu yoshimaliwa.

Uuna wayi mompungulilo yoshimaliwa, wahala nande iimaliwa, oshili sha ninga oshipu kaantu mboka haya longo moompungulilo moka, uuna tashiya poku yalula, molwaashoka omuna uushina mboka haya longitha okuyalula, opo yamone mo kutya owa pumbwa ingapi, peha lyoku yalula kooshimwe.

Oshili sha simana noonkondo molwaashoka oshilongo kehe oshina iimaliwa yawo yayoolokathana. Onkene uuna gumwe tazi moshilongo shimwe tayi koshikwawo, oha pumbwa okushendja oshimaliwa she teshi shendjele moshilongo moka, opo a vule okukutha ombinga moshilongo hoka tayi kusho.

Iimaliwa oyi li ya simana nenge oyi na ongushu mokukalamwenyo komuntu kehe, molwaashoka ohayi mangulula nenge ohayi kandul apo omikundu dhomuntu. Uuna poompito dhimwe wuna nande osikola yoye inayi futwa, nenge iipumbiwa yoye yomegumbo kuuna, ashike ngele owuna oshimaliwa oto kandula po owala kuuna uupyakadhi.

Omiti odhili dha simana molwaashoka ohadhi eta po oshimaliwa moondjato dhaamboka yeshi okulonga nadho, molwaashoka omuntu oha vulu okuhonga mo iipundi. Oshipundi shono tashi vulu okulandwa po opo aantu ya mone mo iimaliwa pamwe niipalutha.

Oshili oshiwanawa oku kutha ombinga momawudhano go ntumba ngono geli kohi yoma yalulo giimaliwa. Ngele owa kutha ombinga eto sindana shoka shali shili po oho kala wuuvite uuntsa.

Iipundi niitaafula oyi li ha yi monika nawa pomahala gontumba, nenge momagumbo, osho wo pomahala gomalukalwa , ashike ohashi ikwatelele komuntu ye mwene moshimaliwa shi e na mondjato, kutya oshindji nenge itashi pula a lande iinima yongushu yi li ngiini.

Ompungililo yoshimaliwa shopashigwana oyili tayi lombwele aantu kutya uuna walanda nande ohauto nompungulilo ohauto ohayi kala ya gamenwa nande uuna wamono oshiponga nohauto ohovulu oku pewa yimwe ndjono tayi zipo.

Okusikililathana okupitila kopungulilo yombanga yo FNB oyili hayi tseyithile aantu kutya inahinga yo otanu molwashoka kashili mengameno noshanika oshiponga unene kwamboka tahingi iinano.

Ompungulilo yoshimaliwa shoNedBank oto vulu okufuta oondjo nenge ayihe mbyika wuna ngoye wuna kompungulilo yawo mokupitila mokakalata inoo pumbwa okuya nande okompungululilo yawo ashike oto futu nande okupitila owala mongodhi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho niimaliwa yomoshilongo shino hayo yili moshilongo mwiya . Ongushu yoshimaliwa ngaashi oshilongo nando oU.S.D hayo ongushu yoshimaliwa sho moG.B.P onkene iimaliwa oyili yayoolokathana.

Oshili sha simana noonkondo uuna wa siikilila aakwanezimo yoye nenge uunona woye, osho woo aapambele yoye, ngeenge tashi ya kopungulilo yoNet bank molwaashoka ohashi ke ku wathela komeho napamwe ito ka kala wuna oshimaliwa pethimbo lyoka.

Oshili enyanyu komuntu kehe uuna a kutha ombinga methigathano lyontumba nande olyo mbungulilo yostandard bank nde eta vene nenge ta sindana shoka shali tashi sindanwa pompito mpoka, ohashi tsu yakwawo omukumo opo nayo ye ye ya kuthe ombinga.

Oompungulilo dho shimaliwa ngaashi ompungulilo yopashigwana, oyili hayi lombwele aantu kutya, opena iilandithomwa mbyono yili yi impwakidhila taya landitha ,nongushu yayo kutya oyina ingapi, noshimaliwa shoka kwali ta yi pula nale.

Aantu oyendji oya totopo oongeshefa oonshona ndhono haya landitha iilandithomwa yili ya yoolokathana opo ya vule omu i monena iipalutha nuuhupilo wo. Yo ya vule natango oku kandulapo omikundu dhomo magumbo gawo oshowo dhomo mazimo pamwe nookume nomaluvalo gawo.

Iimaliwa oyi li ya simana mokukalamwenyo komuntu kehe molwashoka iimaliwa ohayi kandulapo omikundu, nenge omaupyakadhi ngoka omuntu ena mokukalamweyo kwe. No ngele oamwe kena sho ta li megumbo nenge pamwe uuna kena sho ta futile uunona we nasho osikola.

Omuntu kehe e na egumbo okuli ahala egumbo lye tali monika nawa, nenge olukalwa lwe tali monika nawa, mono ando muna iipundi niitaafula yamewa momiti, ashike oshiikwatelela kondjundo yoshimaliwa, nenge kutya ye okuna ingapi, opo alande shoka ahala.

Otovulu oku ninga, nenge oku kwatathana noompungulilo dho Standard Bank oku pitila mongodhi yoye yopeke, mono to vulu woo natango oku sindana shimwe oku pitila mongodhi yoye yopeke, to dhana owala, nenge to kutha ombinga nongodhi yoye wuli megumbo.

Ompungulilo yopashigwana oya totapo epandja koWhatsApp hono aantu ha ya tsu kumwe nenge ha ya tsaakanene ko opo yavule oku tu li lathanamo omauyelele gi ili nogi ili shi na sha nompungulilo ndjoka.

Oshili elalakano lyomuntu kehe opo a wapaleke egumbo lye, ta longitha iinima mbyoka ya mewa momiti, oshoka ohayi vulu oku longithwa, ongaashi, uutaafula, iipundi nosho tuu.

Omawudhano ogendji ogeli haga kutha ombinga mompungulilo yomayalulo goFNB mono gumwe ta vulu oku kutha omaudhano wo, ta kutha ombinga ngaashi muudhano wetanga, etiisindanene shoka shili po, ta gandja wo omukumo kuyakwawo.

Ompungulilo yoshimaliwa sha Venduka oyili hayi lombwele aakuthimbinga yawo nenge aapunguli yomuyo, kutya oyena omathigathano nenge oyena omaudhano ngono taya vulu oku isindanena ongushu yoshimaliwa ndjoka hayi kala ya tulwa po, opo ya kutye ombinga mu sho.

Ompungulilo yoshimaliwa yombaanga yoFNB oyili yina omathigathano ogendji nenge omaudhano ogendji. Mono gumwe ta vulu okwiisindanena oshimaliwa shoondola eyovi nomathele gatano teshi tuminwa ye mwene kongodhi.

Oshi li esimano enene ku kehe omuntu uuna pe na omahangano goshimaliwa gontumba taga ithana nenge taga tsilike oongeshefa dhago komapandja gopaungomba hono yamwe ya vule okumona mo kutya otaya landitha oohauto dholudhi luni.

Momalukanda oto vulu okwaadha aantu taya landitha iilikolomwa ya yoolokathana, moka aantu haya landitha iikulya ngaashi iiyimati: omayapula, omalemune, omamengo niikwawo yilwe; ashike ayihe yomuyo iipalwitha owala.

Aantu oyendji oye li yahala oku opaleka omagumbo gawo niitaafula niipundi mbyono oyindji ya longwa miiti ashike oshiikwatelela koshimaliwa nenge kongushu yondjato yoye molwaashoka iitaafula kehe ohayi pula iimaliwa.

Iimaliwa oyili yasimana mokukalamwenyo komuntu kehe, molwaashoka peempito dhimwe ashipeyika poima pena nando omuntu itaayi koskola molwa oshimaliwa, ashike ngele okweshi mono otashi vulu kukandula po omikundu dhe ngaashi okufuta osikola, okulanda iipumbiwa yomomagumbo nosho wo iizalomwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yawo mono shiikwatelela kongushu yoshilongo shono iimaliwa yina ongushu molwaashoka ngele otozi moshilongo shi ili toyi koshilongo shilwe oho pumbwa oku shendja iimaliwa yomoshilongo sheni toyi shendjele moshilongo moka wuuka opo wu vule okuka landa moshilongo shawo.

Ondondo yoshimaliwa nenge ondando yoshimaliwa yoshilongo shontumba noshikwawo oyili ya yooloka kokule noonkondo, mono hwii yadha olanda yimwe yomoshilongo shimwe yina ongushu yi vulithe yokoshilongo oshikwawo, mpono wo natango oshili iiyemo iiwanawa.

Oshili omukalo omupu okumona oshimaliwa shaashi okuya momiikweyo dhoompungulilo ngaashi oBank Windhoek moka oshimaliwa tovulu okushi mona nenge tovulu okushituminwa pamukalo gwomongodhi ngono hatu iithana oeasywallet.

Omaudhano ohaga kala pamaludhi ga yoolokathana mono yamwe haya ningi omaudhano gokutondoka nenge omathigathano ngaashi omathigathano guuthanguthangu nenge noohauto, ngu a thiki tango oye omusindani.

Iimaliwa oyina oshilonga moonkalamwenyo dhetu molwaashoka ohatu yi longitha yitu etelepo nenge tuyi longekithe okulanda iizalomwa yetu , iipumbiwa yetu, omiti dhiimuna yetu nayilwe.

Uuna aantu taa ningi omalanditho, ohaya kala ya tula ko oondando, kutya shino oshi na ingapi, opo ngoye mwene wu vule okuhogolola shono shi iyeleka naashoka wu na mondjato yoye kutya oto kutha po shini, shi ikwatelela komwaalu gomondjato.

Oompungulilo dhoshimaliwa dhimwe odhili hadhi gandja nenge hadhi pe aantu oshimaliwa koshali nenge koondjo opo aantu ya katyapule omasiku nenge omatango omanene pamwe nomazimo gawo yo yavule okushigalula konale.

Iimaliwa oyili yasimana yo oyapumbiwa oku longithwa komuntu kehe moshaashoka iimaliwa oyili ha yi kandulapo omaupyakadhi mo nkalamweyo yomuntu . Uuna wu na oshimaliwa nga wo otovulu oku landa shoka ngoye mwene wu li todhiladhila nenge wu fute shoka wahala.

Oompungulilo dhoshimaliwa ngaashi dhombaanga yopamuthika nenge yopandondo odhi li hadhi kuthitha aantu ombinga, mbono haa kutha ombinga opo ya vule oku isindanena pngushu yoshimaliwa nando omayovi gatatu (N$ 3000).

Ompungulilo dhoshiimaliwa odhi li hadhi lombwele aantu nenge odhi li dha toto po omahangano gopamathigathano nenge gomaudhano opo aantu ya vule okukala taya isindanene una ya kutha ombinga opo ya vule okukakandula po omikundu dhomokukalamwenyo kwawo

Opo gumwe a tseye kutya ehangano nenge gumwe gomongundu yaantu oha landitha nenge oha gandja oshimaliwa koondjo shi thike pu ingapi ongele eshi tula komalungula. Onkene aantu oyendji osho haya ningi okutula oongeshefa dhawo komalungula.

Ompungulilo yiimaliwa yaIndia, tayi ulike iimaliwa mbyoka hayi pungulwa mongulilo moka, opo aantu kaaya ngwangwaneke nokupukitha iimaliwa mbyoka ye na okupungula mompungulilo ndjoka taya shendje noku ka pungula moompungulilo dhilwe.

Oompungulilo dhoshinaliwa shaBank Windhoek odhi li dha tula uupungulilo uushona pomahala gopondje gi ili nogi ili mpono to vulu okupungulila iimaliwa yoye inoo ya moompungulilo oonene.

Iimaliwa oyina ongushu ya yoolokathana mono poompito dhimwe to iyadha yoshilongo shimwe yina ongushu yili pevi koshilongo oshikwawo. Ashike nando onga wo ayihe ohayi longithwa owala miinima yafaathana.

Opo wu vule okusindana nenge wu kuthe ombinga methigathano lyontumba lyoompungulilo dha Standard Bank owuna oku kala wuna okakalata hono koshimaliwa shaStandard Bank hono kombaanga yoStandard Bank opo wuvule okusindana wo.

Oshili enyanyu ku kehe omuntu uuna ayi moompungulilo dhoshimaliwa ndele ta pula mo oshimaliwa shomwaalu gontumba ndele teshi pewa, ohashi kala uunenene oshoka ohayi kegumbo nenge mpoka tayi a ka kandule po omitengi.

Ompungulilo yoshimaliwa yoStandard Bank oyi na oshali uuna to kwashilipaleke aakwanezimo lyoye, oshowo uuna okakalata ka kana, ndele owa hala ye ka gamene.

Aantu ohaya longitha iinima momikalo dha yoolokathana ongele okufuta noombaanga nenge oufuta niimaliwa peke shi ikwatelela koongushu yoshinima shoshene.

Aantu oyendji ohaya lalakanene okukala ye na omagumbo ge na iipundi niitaafula ya mewa nawa momikalo dha yooloka, shi ikwatelela koshimaliwa nenge kiiyemo mbi ye ta vulu okumona.

Iimaliwa oyili yi na ongushu monkalamwenyo yomuntu, opo a vule oku kala ena onkalamwenyo yili hwepo, mono oshimaliwa teshi longitha okulanda oompumbwe dhe, ongele odho paikwatho palutu, ongele iikulya.

Iipundi niitaafula iyindji yo muyo oha yi hongwa momiti mono hayi kala ya longekidhwa kutya ota yi landithwapo nenge oyi li mongushu yithike peni uuna yili paantu.

Oompungulilo dhimwe dhoshimaliwa ngaashi oNedBank ohayi vulu kugandja ongushu yoshimaliwa shomwaalu kehe omuntu ta pumbwa ete keshi shunitha nale uuna apumbwa okutyapula pamwe nezimo lye.

Omuntu kehe e na egumbo oha kala e na omukumo nehalo enene oku li opaleka mono ta pumbwa okukala mo niipundi niitafula ya mwewa momikalo dha yooloka ashike olundji ohashi ikwatelele kiimaliwa mbyoka e na a vule okulanda osikopa.

Oshili shaninga oshipu payife miilongo oyindji molwashoka iilongo oyindji oya putuka nenge nditye oyina uushina woku yalula iimaliwa, kapena we okuyalula kooshimwe opo shaningi oshipu aantu ya mone kutya iimaliwa oyili ingapi.

Iilonga kehe oyili hayi longitha oshimaliwa sho moshilongo sha sho, nongele omuntu owii yadha to zi moshilongo shoye toyi moshilongo shilwe, owuna oku kala wa shendja oshimaliwa yomoshilongo shoye to yi shendjele yo moshilongo shoka ngoye wuli wuuka.

Oompungulilo odhindji odhi li hadhi gunu aantu opo yi ikankeke kokule niikengelela, molwashoka ota vulu okudhengelwa komuntu ta pula nande okuli oshimaliwa, nenge te ya lombwele sha, onkene ohaya okukunkililwa aluhe.

Oompungulilo dhoshimaliwa, ngaashi ompungulilo yotango yopashigwana, ndjono yi li tayi pukulula notayi lombwele aantu ya patulule uukalata wiimaliwa, mbono wu li uungolondo molwaashoka owo tawu vulu okupungula oshimaliwa shawo sha kola.

Omambakumbaku ngoka haga watele aantu pethimbo lyoondima, oge li haga gandja ombiliha kwaamboka ha yeya tango oku ga longitha, molwaashoka ogo haga tameke okupulula omapya, yo aantu ya vule okulandula mo nomatemo.

Omaudhano ogendji ogeli nduno taga kutha ombinga mompungulilo yotango yaNamibia, mono omuntu shampa twi iyadha wa adha ethikilo ngenge tovulu okukutha ombinga uuna una okakalata kombaanga ndjoka.

Oshi li esindano nenge ondjodhi oombwaanawa kukehe gumwe uuna wa kutha ombinga methigathano lyotumba ndele to sindana. Molwaashoka aluhe uuna omuntu ta kutha ombinga aluhe okwa hala okusindana ye i imonene mo sha shoku ikwathela komeho.

Aantu ohaya longwa kutya oombanga kadhina esiku dhikupule opina yongodhi yoye, nenge upitilemo nonomola yoye yongodhi. Oshoka ombyoka iinima yopaumwene inayi pumbwa okutseyika nando okomontu.

Pethimbo lyomaudhano, aantu naamba yoongeshefa oonshona ohaya mono oshimaliwa, molwaashoka ohaya yambidhidhwa uuna aantu tayeya okunyanyangidhitha uumbindja wawo, osho wo naamba taya ka tondoka ohaya mono mo oshimaliwa.

Aantu ohaya hiti ootundi komalungula dhokuya longa kutya omalungula nenge uuwanawa womoombanga nenge wokulongitha okakalata kombaanga otaku ya kwathele shi thike peni nokunana ko ohaku nanwa ingapi.

Omahala ogeli haga longithwa sha ikwatelela kongushu yoshimaliwa niinima kehe yili meni oshowo taga landithwa shili keyikwatelelo nokekankameno lyongushu yaayihe kutya ehala olya kotha ingapi.

Okukala wu na iipundi mbyoka ya hongwa miiti nenge iitaafula mbyoka ya mewa momavi nenge miikangwa oyi li ongushu nesimano, ihe ohayi ikwatelele kondjato yomulandi.

Ombungulilo yaBank Windhoek oyi li hayi gamene iinamwenyo mbyono ihayi kala momagumbo ngaashi oonkoshi ,uumenye, ompinda nosho tuu oshoka aantu ota yedhi yonagula po.

Oshi li esindano nenyanyu ku kehe omuntu uuna a mono oshimaliwa shongushu ndjoka ngoye wali wa yalula, opo wu vule oku ka tala kutya oto shi longitha shike, ongele pamwe oku shi pungula ngoye wu ka tale ngele oto tameke mo nande ongeshefa yoye nenge oshikunino.

Uuna tashi ya poompungulilo dhoshimaliwa ehogololo aluhe oli li momuntu yemwene kutya ota kutha po nenge ota ka pungula nombaanga yini nota ka pungula kohi ya shike. Kapu na nando ogumwe ha ningile omuntu ehogololo.

Iitafula ayihe hayi longithwa kaantu oha ye yi landa shi ikwatelela kiilongithomwa, kutya ye okwa hala shini sha longwa mo shike no oshalongwa miilongithomwa yi li mongushu yiimaliwa thike peni shashi okuye mwene.

Aantu oyeli haya landitha oowili dhokiikesho ,oongodhi ,iinima ya yolakathana mopungulilo ngaashi mo bank Windhoek mono wuli tolanda owili nenge shoka wa hala oku landa shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa shoka shili mondjato yoye

Oshi li esimano nenyanyu enene kukehe omuntu a kutha ombinga methigathano lyontumba mono e ta sindana oshimaliwa shoka shali sha tengenekelwa po. Oshi li esimano enene nohashi tsu omuntu omukumo, opo natango molufo talu landula a kuthe ombinga.

Oshilongo kehe osho na iimaliwa yo moshilongo shawo, nongele omutu te ende tayi ko shilongo shilwe kuza sheni owu na oku shendja iimaliwa yomoshilongo shoye to yi shendjele moshilongo mwiya opo wu vule oku landa nenge kutha ombinga noshimaliwa moshilongo shontumba.

Oompungulilo dhoshimaliwa ngaashi ONedbank odhili hadhi lombwele aantu noku guna ngele tashiya kiinima yimwe ngele tapuya oma lunduluko gontumba nenge tapuya shimwe oshipe oyeli haye shitula komapandja go pawungomba opo aantu oyendji yeshi mone.

Iimaliwa oyili yina oshilonga moku kalamwenyo yomuntu kehe molwashoka kehe gumwe okuli ena oompumbwe dhe dha yoolokathana. Mpono gumwe ti iyadha amono oshimaliwa nde ta landa nande oompumbwe dhiikulya megumbo nenge iizalomwa osho wo shilwe.

Oompungulilo odhili dha totopo nenge sha ningi oshipu kwaamboka haya longo moompungulilo dhoshimaliwa molwaashoka ngashingeyi aantu oyena uushina mbono owo hawu yalula iimaliwa opo shi yaningile oshipu kaaya kale taya yalula oshimaliwa kooshimwe nooshimwe.

Oositola oshindji ohadhi kala dhina omathigathano mono hamukala muna kutya uuna walanda oshinima shontumba oto isindanenemo shike onkee kehe momwedhi moositola odhindji ngaashi moositola dho Woermann ohadhi kala dhina omusindano gwadho.

Ohashi kala etumba nenyanyu ku kehe gumwe uuna wa kutha ombinga methigathano lyontumba nge shi nande olyoo mpungulilo dho bank Windhoek ndele twiisindanene shoka kwali tashi sindanwa, ngoye tokala wa nyanyukwa pamwe nooyakweni mbo mwakutha ombinga nayo.

Iilongo kehe oyi na iimaliwa ya yooloka koshilongo oshikwawo nongele otaye yi ku pe to shendjele oshimaliwa miimaliwa yoshilongo shontumba, mono ohaya pula oku ku pa oondando dhontumba dha yooloka, opo wu ya pe nawa iimaliwa yoshilongo sheni.

Aantu oye li haya shendjathana iimaliwa shi ikwatelela kutya oto yi moshilongo shini nohamu longithwa oshimaliwa sholudhi luni noshongushu yi thike peni, onkene aluhe aantu oye na okukala yi ilongekidha okushendjathana oshimaliwa uuna taya ende pomahala gi ili nogi ili.

Oshili ondjodhi yakehe gumwe okukala e na egumbo, nenge ehala lyili tali monika nawa, lya opalekwa, mono aantu yi ikwatelela kongushu yoshimaliwa shi shili modjato, kutya ota kala e na iinima tayi kotha ingapi.

Iimaliwa oyili ya simana moonkalamweyo komuntu molwashoka iimaliwa ohayi kandula po omaupyakadhi goonkalamweyo, ngaashi nande okufuta oosikola dhuunona nenge okulanda iizalomwa, oshowo okulanda iipalutha yomomagumbo.

Oshi li ehalo ku kehe omuntu e na egumbo a kale e na egumbo lyina iiyimati yomaludhi kehe, ngeshi omaapela, omandjembele, omalemune, omanyangwa, mpono ando kee gumwe ta li, ashike oshii kwatelela koshimaliwa shomondjato.

Oyendji ohaya kambadhala okuninga nenge okulanda iilandithomwa yawo methimbo lyomafudhepo, uuna itaayi koosikola , kiilonga nenge yeli yamanguluka molwaashoka ohashi kala oshipu.

Oshili ehalo nelalakano kukehe gumwe ena egumbo nokukala ena egumbo lina iitaafula niipundi tali monika nawa nenge yamewa momukalo omuwanawa ashike oshi ikwatelela koshimaliwa kutya omuntu okuna oshimaliwa shithike peni opo yikale yili mongushu ndjoka.

Oshi li esimano nongushu onene, komuntu kehe ta kutha ombinga methigathano e ta sindana mono ha vulu e ta sindana nongushu yoshimaliwa shono Sha tulwa po nenge ongushu yiilandithomwa mbyono ya li ya tulwa po kutha oyo tayi sindanwa. Hashi kala esimano.

Ompungulilo yoshimaliwa yoStandard Bank ohayi kutha ombinga momaudhano mono hayi pula aantu ya kuthe ombinga momaudhano, opo ya vule oku isindanena oshimaliwa shongushu yontumba sha tulwa po, ya vule okumona mo iiyemo.

Oshimaliwa oshili sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe molwaashoka ohashi shendje monkalamwenyo yomuntu noku tulamo shimwe natango oshimaliwa otavulu okushi longitha mukehe shimwe a pumbwa .

Oshili ehalo nelalakano ku kehe omuntu oku wapaleka nenge oku opaleka egumbo lye opo li kale tali monikwa nawa momathano gomuntu kehe nenge momeho gomuntu kehe, mono lya pumbwa iipundi niitafula yaningwa momiti ashike oshikwatelela koshimaliwa sho mondjato ye mwene.

Esindano mu kehe omuntu, oku mona oshimaliwa oshindji mondjato ye nenge kombaanga, mono aluhe ha kala ta tula kumwe kutya ote shilongitha shike. Ongele ota tungu egumbo lye, otalanda sha ohauto, ota landa iipumbiwa ye yilwe wo.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yoolokathana mono yamwe iimaliwa hayi longithwa kaantu yamwe okulanda iipalutha yawo momagumbo omanga yamwe haye yi longitha okufuta oosikola dhaanona omanga yamwe ohaye yi longitha okufuta okweenda mpaka naampeyaka.

Olngeshefa dha yooloka ohadhi ulikwa komalungula opo aantu ya mone oondando ,oondando dhoapife odh yooloka inadhi fa ngaashi dhonale.

Iipundi niitaafula aantu ohaya ye yi longo nuudhiginini opo yavule okwii landitha po shi ikwatelela kongushu nokiilongithomwa mbyoka ayihe kwali yalongithwa pethimbo kwali taye yilongo molwashoka ohayi pula iinima oyindji.

Otovulu kuhupitha ethimbo lyoye molwa itoovule oku enda nenge inoopumbwa kuya koompungulilo ndhoka oonene dho FNB molwaashoka ayihe oto vulu okuyi ninga okuziilila mongodhi yoye yopeke nenge okulongitha ongodhi yoye yopeke okuya kepandja.

Aantu oya toto po oongeshefa dhawo oonshona, opo dhi ya etele po iimaliwa nenge oku ya kandulila po omikundu, molwashoka uuna wu na ongeshefa onshono otayi vulu oku ku etela po iiyemo yontumba mbyono to vulu okulongitha opo wu ihupithe.

Omalovu ohaga eta oshimaliwa uuna gumwe atotopo ongeshefa opo woo yakwao yakale ha yeya yakale kehala lyafa lyokwiinyanyudhila yo taya landa mono omukwawo tamonomo iiyemo.

Pethimbo lyomatango omanene aantu oyendji ohaya kongo koombanga dha yoolokathana iimaliwa, opo ya vule oku ka tyapula pamwe naakwanezimo lyawo omatango omanene pwaa na nando omayimbo gasha , yo taye keyi shunitha nale.

Momathigathano ogendji uuna aantu taa kutha ombinga ohaa kala nale ya lombwelwa kutya otaa ka vena oshike nashike nuuna ngele ta kutha ombinga okushi shi nale kutya ota kutha ombinga a ka kuthe po shike.

Oshili enyanyu neuvo lyonawa kukehe gumwe ngoka a kutha ombinga methigathano lyoompungulilo dhoshimaliwa shontumba, nenge methigathano lyontumba, ndele ta sindana, oshoka oshimaliwa oha kala nale a hala oku keshi longitha.

Aantu oyendji oyeli haya toto po ongeshefa opo yavule oku kwatha yamonemo oshimaliwa shono taya vulu oku kwatha omazimo gawo nayo yoyene nomaluvalo gawo shivule ya mwena.

Aantu oyendji oyeli ye etapo omadhila dhilo kuninga oongeshefa opo yavule okumonamo oshimaliwa, oshimaliwa ya vule okukeshi longitha natango momikalo dhi ili nodhi ili mono tavulu oku etapo oongeshefa natango momahala gi ilile.

Aantu oyendji oya toto po oongeshefa oonshona mono tayi imonenemo uuhupilo wawo nenge taya monomo shoka yena okuhupa nasho ngaashi yamwe otaya toto oongeshefa yo yavule okukalanda iizalomwa yamwe taya ka futa oosikola yomaluvalo gawo.

Aantu oyeli ya toto po oongeshefa oonshona opo ya vule okwii monena oshimaliwa nenge iiyemo yo ya vule okwii futila oosikola oshowo oku kandula po omikundu dhomomagumbo ngaashi oku landa iizalomwa nenge iipalutha.

Oshilongo kehe oshi li shi na oludhi lwoshimaliwa shasho. Oshimaliwa shi na ongushu, shi ikwatelela koshilongo sha wo shoka, nongele moshilongo oto zi mo to yi koshilongo shilwe, owa pumbwa okukala wu na oshimaliwa sho moshilongo moka opo wu vule okumona nenge okulanda mo sha.

Omaudhano ohaga eta omauwanawa ogendji moshilongo ga yoolokathana ongele omaanyasha, omaakuluntu nenge kepangelo lyolyene, mpono poompito dhimwe ha ga gandja nande oshimaliwa kwaa mboka ya kuthile ombinga methigathano nenge ga pe oshilongo oshimaliwa.

Iilongo kehe oyi na iimaliwa yawo kehe yimwe oyi na iimaliwa shongushu. Iimaliwa yi thike pongushu yawo yomoshilongo moka . Onkene iilongo yimwe ohayi shendjathana iimaliwa nokupaathana nokupungulilathana oshowo okuyambidhidhathana.

Momagumbo kehe gumwe oha kambadhala opo mu kale muna iipundi niitaafula, ashike oshiikwatelela kuye mwene kutya okwahala iipundi nenge iitaafula yili momukalo guni, molwaashoka oshiikwatelela koshimaliwa shoka ye mwene ta longitha opo a vule okuhogolola.

Iimaliwa iikukutu oli wo yaningi oshipu okuya lulwa moompungulilo uuna nando aantu yahala yaka pungule iimaliwa yiikukutu molwasho paife , mongashingeyi omuna uushina mboka hono iimaliwa hayi tulwa owala koshiviha yotatala kutya ingapi.

Ompungulilo yoshimaliwa shaanasikola noNedbank odhili dha yambulwapo notadhi yambulwapo opo dhi vule oku kala tadhi pungula noshimaliwa shono tashi vulu kudhi yakula mondjila dhawo momalweendo gawo oshowo miilonga yawo nomiinyangadhalwa yosikola.

Oshi li etumba nenyanyu enene uuna omuntu a tungu egumbo lye e ta tula mo iipundi niitaafula mbyono hayi opaleke mo nohayi monikitha mo nawa megumbo lye. Tashi ti ohashi ikwatelele kongushu yoshimaliwa shoka omuntu e na, opo a vule okulanda iinima mbyoka.

Oshi li sha ninga eyambukepo lyopaungomba uuna tashiya nande okoshimaliwa shokombaanga wa mona omalimbililo musho ihopumbwawe okuthikama wuye kombaanga kokwene ashike oho dhenge owala ongodhi ngoye owa mona eyakulo.

Iimaliwa oyili yasimana moku kalamwenyo komuntu kehe molwashoka iimaliwa ohayi kandulapo omawutsadhi gomo ku kalamwenyo komuntu. Ongele pamwe una omuntu a pumbwa nande iizalomwa, iipalutha yomomagumbo noshowo oku futa nande oosikola.

Iimaliwa oyi li ya simana monkalamweyo yomuntu kehe, molwashoka oshimaliwa omuntu oho shi longitha momikalo dha yoolokathana. Mpono poompito dhimwe to iyadha to shi longitha mokufuta nande osikola yontumba, nenge to landa oompumbwe dhomegumbo oshowo to vulu okulanda mo nande iizalomwa.

Ombaanga yaVenduka ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyili tayi monika kehe pamwe okuushimba, okomafuta, okOowambo , okoofaalama. Oto vulu okuyi adha mondjila yoye kehe to ende.

Ompungulilo yombaanga yopashigwana yotango oyi li hayi kutha omathigathanao mono hayi pula aantu ya kuthe ombinga opo ya vule oku isindanena noku imonena wo oshimaliwa shongushu yoondola eyovi tashi ya kongodhi sha ukilila.

Oompungulilo dhoNedbank odhili hadhi kwashilipaleke aakuthimbinga yompungulilo ndjoka kutya , yo ihaya dhengele aantu taya pula aantu oonomola dhuukalata nenge oma pitilemo guukalata gawo.

Olundji ohatu pukululwa kaantu yomoombaanga nenge yomoombanga moka hamu pungulwa iimaliwa kutya oondanda nenge oonomola dhintumba inatu pumbwa okudhi gandja kaantu yalwe molwashoka komukalo ngoka twedhi gandja oota vulu okukutha ko iimaliwa koombaanga.

Oka kalata koye komapungulilo kombaanga yo Standard nenge ya Venduka Otovulu oku kalongitha uuna to landa oshinima nenge wuli molweendo lwontumba wuna mpa toyi oto vulu oku kalongitha.

Omahangano ogendji ogeli ga etapo omikalo dhayooloka uuna ngele tashiya pokukalanda nenge mpono twiiyaha tolanda oshinima nande okomalungula.

Oshimaliwa kehe moshilongo oshi li shi na ongushu ya sho ya yooloka, shi ikwatelela kutya shomoshilongo muno oshi na ongushu yini, shomoshilongo shiya oshi na ongushu yini. Noshowo oshimaliwa oshi li hashi kwathele aantu okulanda iipumbiwa yawo, oshowo iipalutha yawo momagumbo.

Iimaliwa oyili ekwatho lyomuntu kehe moku kalamwenyo kwe, molwaashoka ohayi vulu oku kandulapo omikundu. Ohayi vulu oku kandulapo ayihe omuntu to pitile muyo. Nando oto vulu okuyi longitha oku futa osikola, okulanda iizalomwa, okulanda oompumbwe niikulya momagumbo woo.

Aantu oyendji oyeli ya toto po oongeshefa dhawo opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Yo ya vule wo natango oku ulukila yakwawo kutya nayo otaya vulu okutota oongeshefa yo ya vule oku imonena oshimaliwa. Ya vule okulanda kehe shimwe nenge ya ninge shoka yo yeli taya dhiladhila esiku kehe.

Ombaanga odhindji ngaashi Ombaanga yo pombanda yaBank Windhoek oyi li ya tota nenge yili po yina ehangano ndyono aantu tovulu oku tumina omuntu oshimaliwa okuza kongodhi yoye oshowo weshi tuminwa toshi tumine oshewe kongodhi ya gulwe momukalo goku tuma ashike.

Okukala oshilema nenge okuninga oshilema hako taku ku imbi opo waaha ye nenge wa ha kuthe ombinga momaudhano nenge momathigathano geli po ashike okukambadhala koye ngoye mwene ongoye mwene wu na okukala wu na etumba kutya eeno oto shi ningi.

Ompungulilo dhoshimaliwa odhindji, otadhi monika komapandja gopaungomba mpono tadhi ulike mo nkene tadhi longo pamwe naantu okupukulula oshowo okulonga aantu.

Aantu miilongo ya yooloka oyeli haya longitha oshimaliwa shomoshilongo shawo, ashike ngele owiiyadha taya zi moshilongo shono toyi moshilongo oshikwawo ngawo owa pumbwa okushendjathana oshimaliwa, opo wu vule oku kala a manguluka noku longitha oshimaliwa moshilongo moka.

Ompungulilo yombaanga yotango yopashigwana oyili hati tula iipindi komapandja gopaungamba, opo yi ulike nokulombwela aantu mboka haya kala yena ehalo lyokulanda. Kutya opena shimwe oshipe nenge opuna iinima yili tayi landithwa.

Aantu yamwe oyeli ya ningi onkambadhala yoku konga iinima nenge yoku totapo oositola noongeshefa woo, avule kukala ta landitha ye avule okwiimonena po oshimaliwa shoku watela oonkalamwenyo ye pamwe nomaluvalo osho woo ezimo.

Kehw omuntu ena egumbo okuli ta lalakanene akale eli ningitha nawa nenge tali monik nawa mono muna yimwe ya hongwa nande omomiti ashike ohashi ikwatelele kongushu yoshimaliwa shi ena mondjato ye shaashi iinima nayo ohayi landithwa shi ikwatelela kwaashi alongitha.

Okehogololo lyomuntu kehe oku longa shoka ahala megumbo lye . Kutya oteshi longo momasipili oteshi longo miiti. Oteshi hongo nando omomuti mpono oye mwene ahala shiikwatelela kongushu yoshimaliwa yemwene ena.

Omuntu oto vulu okulongitha ombaanga nenge okakalata koye hono koshimaliwa tovulu okukalongitha okutala kutya oto yi peni, okomahala geni tokatalela po ngoye tokala tolongitha okukafuta iimaliwa yaantu.

Momathimbo gomathigathano nenge gomaudhano, oyendji ohaya kutha ombinga mokutondoka shi na sha noombaanga nenge shi na sha nomathigathano gontumba, mono yoyene taya ka isindanene nande oshimaliwa shontumba.

Oshili esimano enene neuvitho lyo nawa molwaashoka ompungulilo ngaashi yoNedbank, oyili tayi lombwele aakuthimbinga nenge aapunguli yamwe kutya, oto vulu oku landa iinima yoye mositola tolongitha oka kalata wuli megumbo.

Oshili enyanyu enene ku kehe omuntu molwaashoka uuna wamono oshimaliwa shoka ngoye wali walongela nenge wa hala okulongela. Uuna weshimono ohashi kala enyanyu enene molwaashoka oho tala kutya oto shilongitha shike nenge oto landamo shike shongushu woo natango.

Oshili enyanyu ku kehe omuntu, uuna wa mono ohauto yo ntumba ya piti, ndjono opo ta yiyamo methimbo lyono, ndee inoyi hinga nale, aluhe oho kala to ithanwa koo mpungulilo dho shimaliwa nande odha Nedbank opo kutya yo yene oyili ngiini.

Aantu oyendji haya landitha nenge haya tula iilandithomwa yayo komapandja gopaungomba ano komalungula opo yavule okuulikila mboka kaayena oonomola dhawo kutya otaya landitha shike noshina ingapi.

Aantu oyendji oya totopo ongeshefa opo ya vule oku landitha. Yo ya vule oku ilikolela mo sha iiyemo yo ntumba mbyono tayi vulu oku ikwatha nayo . Oku kandulapo po omikundu dhimonkalamwenyo. Ngaashi oompumbwe dhoku futa oosikola.

Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Molwaashoka omuntu kehe okwa pumbwa oshimaliwa opo a vule okukandula po omikundu nenge oompumbwe ndhoka ye apumbwa. Ongele pamwe okulanda iikulya, ongele pamwe okulanda iizalomwa nosho tuu yilwe.

Aantu ohaya dhana omaudhano gayoolokathana koombaanga, komalungula hono haya ningi oku etapo nenge okulonga po oshimaliwa, shono hashi ithanwa oshimaliwa shomeendelelo.

Olundji moostola odhindji aantu yamwe ihaa pumbwa okuya momikweyo, ashike oho yi owala pokashina ke li po ngoye to vihitha iinima yoye, to tala ngele oto shi kutha po nenge oto shi thigi po shi ikwatelela koshimaliwa shi li mondjato yoye.

Ohashi uvitha nawa uunene uuna gumwe a kutha ombinga methigathano lyontumba lya li lyi li mompungulilo lyoshimaliwa shontumba ngaashi nande osho Nedbank eta sindana. Ohashi tsu wo yakwawo omikumo opo ya vule oku kala taya kutha ombinga yo ya vule okwiisindanena oshimaliwa shoka.

Oto vulu okwii sindanena, uuna tolongitha oka kalata koye koshimaliwa oku ka landitha iinima, ongele omositola, ongele opu kehe shimwe , pehala mpoka to vulu oku ka longitha, eto isindanene ongushu yoshimaliwa .

Iipundi ngele yapu oku longwa ohayi landithwa po opo omuntu avule oku monamo oshimaliwa shongushu . Nenge shivulepo pwaashi yemwene atula mo shiikwatelela kiilongithomwa mbyoka ye ali alongitha.

Iitaafula niipundi ayihe ohayi mewa ya faathana ya ningila kutya oku kala pamwe molwaashoka naasho taye keyi landithapo nokwaangoka teke yi landapo oteyi landapo kongushu yoshimaliwa she elekana kuukwatya wawo.

Pethimbo lyuutalala oyendji oye hole okukala taya ende. Uuna taya ende pamwe naaholike yawo, nookuume kawo oye hole okukala yena omathano taya thaneke opo yaka kale yena omadhiladhilo ngono komasiku gokomeho.

Oshimaliwa shoshene ohashi eta aatondi oyendji mono peempito dhimwe hamukala muna yamwe, aatondi taa dhengele aantu kutya omuntu okwa sindana oshimaliwa shontumba ashike kamuna uushili watya mehokololo ndjo.

Oompungulilo dhoshimaliwa ngaashi FNB odhili dhakwashilipaleke aakuthimbinga kutya opu na omathigathano taga ningwa nenge opu na omaudhano gontumba mono omuntu to vulu oku isindanena ongodhi yoye yopeke nande o iPhone ndjino tayi kala tayi ku kwatakanitha komapandja gopaungomba .

Omalandithomo ogeli taga monika moompumgulilo dhoshimaliwa kehe unene mombaanga yaWindhoek mpono omuntu wapumbwa okukutha ombinga ngoye wuvule okwiisindanena omasindano goye gakehe shimwe, ongele oshimaliwa, ongele pamwe opena shimwe.

Iilongo kehe, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyono yina ongushu yithike poshilongo shawo. Ngele omuntu ota zi mo moshilongo tayi koshilongo oshikwawo, oha shendje iimaliwa teyi shendjele miimaliwa womoshilongo oshikwawo, opo a dhule oku ka kutha ombinga nenge oku landa moshilongo shoka.

Aantu uuna ya mana oku longekidha ayihe yali taya longo nande iitaafula niipundi ohaye yi landitha po ya tala kongushu nokiilonga kutya oyeya pula ethimbo li thike peni okuyi eta po.

Ombaanga odhili hadhi tseyithile aantu kutya mopayife ngashingeyi opena omathigathano mombaanga yedhina lyontumba nenge mompungulilo yombaanga yedhina lyontumba mono oyendji haya kutha ombinga opo yi isindanene nenge ya ninge aanelago.

Aantu oha ya longitha omapandja gopaungomba, opo ya vule oku tsilika nenge, oku ulika oongeshefa dhawo kaantu yokokule, yokomahala giilile. Opo ya vule oku mona aantu mboka ta ya vulu oku landa.

Oshi li omukalo omupu paife kaantu uuna yeli moositola taa landa ihaayi we momukweyo nenge ya tale kutya oshinima ongiini, ohaya vihitha owala ta tala omwaalu kutya ota vulu okulanda nenge oshimaliwa itashi gwana.

Uuna gumwe ena oshimaliwa mondjato shomwaalu guuthike mpoka ye ali talalakanene eshimone ohashi kala enyanyu enene, molwashoka ohuuvu nawa ye ohadhiladhila kutya otakaninga omatokolo opo avule okulongitha oshimaliwa shoka opo shikale tashi mwetelepo.

Omahangano gokwiipangitha nenge omahangano ngono genasha nuukwanamiti, oge li kompandja gopaungomba opo guulikile aantu ya vule okuya yiishangithe , ya kale yeli megameno uuna tashiya pokweehama.

Iimaliwa oyili yasimana mokukalamwenyo yomuntu kehe molwashoka ohayi kwathele nenge ohayi tukwathele, omuntu opo wulande oompumbwe dhoye ongele omiikutu, yamwe otaya landa iikulya osho wo iikwatelwa.

Uuna wuna ombaanga ya pitila mongodhi, aluhe ohayi ku dhimbulukitha kutya shingandi nenge shotumba owa pumbwa oku endithwa po nenge okushitalulula molwaashoka aluhe oyi li tayi longo paungomba.

Ompungulilo dhoshimaliwa ngaashi dhoFnb odhili tadhi lombwele aantu kutua otovulu okuninga kehe shimwe wahala okupitila mongodhi yoye yopeke uuna toyi nande okaomapandja gawo gompungulilo gawo opo wutale nande omwalu goshimaliwa guli kombanga yoye.

Ompungulilo dhoshimaliwa ngaashi dhoStandard odhili hadhi kwalishipaleke aakuthimbinga yawo nenge aapunguli yawo kutya opena omalunduluko gelipo nenge opena oshipe shilipo opo yavule okukutha ombinga woo natango.

Oshili enyanyu komuntu kehe ena egumbo opo akale ena egumbo lye tali monika nawa, mono muna iipundi niitaafula yoludhi nenge yolwaala lwafaathana ashike, ohashi ikwatelela koshimaliwa sho ena mondjato opo avule okulanda shoka shili tashigwanene miimaliwa ye.

Oompungulilo dhoshimaliwa odhili tadhi kutha ombinga momaudhano mohadhi lombwele aantu opo yavule okukutha ombinga momathigathano yavule oku isindanena ongushu yoshimaliwa ngaashi ongushu yoshimaliwa shomayovi omilongombali.

Oohauto odhili omaludhi giili no giili, opuna oonene, po opuna ooshona, dho kehe ohadhi longithwa shiikwatelela kongushu yoshimaliwa noku landa oshi iikwatelela kongushu yoshimaliwa, oonene odhina oongushu yadho nooshona odhina ongushu yadho.

Omuntu kehe uuna amono oshimaliwa she shono alonga nenge ena ngaa mpo eshi mono, aluhe manga ineeshi longitha oha kambadhala oku shi yalula atale kutya ingapi, ye a tale kutya ota kuthamo shike noteshi longitha momukalo guli ngiini.

Oompungulilo dhoshimaliwa dhombaanga yotango yopashigwana odhili hadhi lombwele aantu nenge hadhi tula komapandja gawo gopawungomba kutya omalandithilo gawo ogeli ngiini, ngaashi nande kutya oshinima oshali shina ingapi, na oshakuluka nenge oshaya pombanda.

Aantu ohaya shendjathana oshimaliwa nenge iimaliwa shi ikwatelela poshilongo moka wuli nenge moshilongo mona wu uka opo kuka longe nuudhigu ashike wu kale wuna oshimaliwa shomoshilongo shi tashi pumbiwa popito kehe uuna wa pumbwa sha.

Oompungulilo dhoshimaliwa ngaashi o Bank Windhoek odhili tashi lombwele aakuthimbinga yasho kutya oto vulu okutula nande oku pungula oshimaliwa shoye oku pitila mompungulilo ndjoka ooshona hadhi kala oositola nenge pomahala ngaa gopondje.

Oompungulilo odhindji odhi li hadhi lombwele aantu, yashendjele nande oshimaliwa shayo nenge ofuto yawo yiilonga yawo kompungulilo yontumba, mpono tavulu okwiimonena nenge okwiiningila omunelago, ye avule okusindana.

Iilongo kehe oyina iimaliwa yawo, oshilongo kehe omuna oshimaliwa shasho, noshimaliwa kehe oshina ongushu yi thike yoposhilongo moka, natango ngele otozi moshilongo sheni toyi koshilongo shilwe owuna oku shendja oshimaliwa toshi shendjele koshilongo shoka toyi kusho.

Aantu oyendji oyeli haya uvu uugumbo uuna ya kutha ombinga methigathano gamoudhano kehe nande omaudhano wetanga nenge owokutondoka omolwashoka aluhe opuna esindano lyoshimaliwa shongushu hashi kala sha tulwapo shono kehe gumwe ha lalakanene opo asindane.

Omuntu kehe okwapumbwa okutyapula esiku lye lyemanguluko. Uuna mpono tovulu okutyapula uuna wuli mopate tohingi ndee opate oyayela, kayinasha nande omahauto ogendji. Onkenee esimano nesindano enene.

Oompungulilo dhoshimaliwa odhili hadhi lombwele aantu uuna ya kutha ombinga momathigathano gontumba nenge momaudhano gontumba kutya aantu nande otaya sindana . Otashi shiwa pukale puna aantu yeli ya tatu taya sindana ashike itaya sindana omwaalu gwiiyemo yithike pamwe.

Iimaliwa oyili yina oshilonga mokukalamwenyo komuntu kehe, molwashoka iimaliwa ohayi kandulapo omikundu uuna wuyina mpono to iyadha omathimbo gamwe toyi longitha nande okulanda iikulya yomegumbo, okufutila uunona osikola nenge okulanda iizalomwa.

Iipundi niitaafula oyili hayi monikitha nawa momagumbo shi ikwatelela kutya omuntu okwa landa iipundi niitaafula yongushu yoshimaliwa shi thike peni molwaashoka uuna wuna nande oshimaliwa shomwaalu gwa fa ogundji kombaanga oto vulu okulanda mbi iinene niiwanawa momeho woo.

Oshili enyanyu enene uuna gumwe nenge omushitwa gumwe akutha ombinga methigathano lyontumba. Nande ethigathano lyoompungulilo dhaBank Windhoek, mono hapa kala puna omwaalu gwatulwa po nando iimaliwa yomayovi gaali kutya ngele wasindana otoyi kutha po.

Oompungulilo dhoshimaliwa ngaashi sho Standard Bank odhili dheshiningila oshipu aakuthimbinga nenge kaapunguli yadho, mpoka taya vulu okulanda nenge okutuma oshimaliwa inayaya koompungulilo oonene, ashike otaya longitha owala oongodhi dhopomake.

Opuna owala omukalo gumwe ogo gokutuma oshimaliwa kombaanga nenge shoku konga onomola ndjono yoku kuthako oshimaliwa shoye shokombaanga ,onkene aantu ohaya taka komapandja gopawungomba.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka oha vulu okufuta osikola nenge iinyangadhalwa yinasha noshimaliwa yosikola noshowo iizalomwa yomegumbo.

Aantu oyendji ohaya longitha iipala yawo okuulika mo oongodhi dhawo dhopeke nenge okuyilongitha, opo ya kale taya patulula oongodhi dhawo kapena nande ogumwe teyi longitha kayishi pautho lyawo.

Iipundi niitaafula yaayenda momagumbo ohayi mewa momikalo dhayoolokathana yo tayi landithwa kongushu shiikwatelela kutya oyalongitha iikwatelwa nenge iilongithomwa yoludhi lunu mbyoka oyo nga ongushu yoshimaliwa natango tayikalandithwa po.

Esindano lyoshimaliwa anuwa ohali ya ngele gumwe ituulamo mwaashi ta ningi, nenge a mono uuwanawa musho, ye ta lombwele yakwawo kutya ohashi longo ngiini naana lela.

Iimaliwa yoyene oya yooloka yo oyina ongushu ya yooloka ngaashi yamwe haya kambadhala okuyapo nayimwe kayishi yoshili opo yavule okuyi kengelelitha aantu ashike omathano inagi ifa nande.

Oyendji, aantu oyendji ohaya ningi onkambadhala opo ya vule oku landitha nenge ya nyangadhale nokashona hono taya mono shi vulithe oku kala to hehela nenge to indile oshowo oku kutha iinima yaashi yoye.

Oombaanga odhindji ohadhi gandja oshimaliwa shomoondjo uuna wahala oku katungulula nenge oku etapo shimwe, wushi ete pehala lyoye, opo likale tali monikwa nawa, ongele okofaalama yiimuna yoye nenge omegumbo lyoye polukalwa loye.

Ompungulilo yoshimaliwa yoStandard bank ohayi pe aantu oshimaliwa ye kiikwathe pomathimbo gomatango omanene, opo ya kadhane omathimbo ya nyanyukwa pamwe nookume kawo naakwanezimo yo taya kashunitha oshimaliwa nale.

Oshili enyanyu enene komuntu a kutha ombinga methigathano lyontumba nenge momaudhano gontumba ngaashi nande oompungulilo dhiimaliwa ngaashi Nedbank mono hamu kala muna omathigathano omuntu ta vulu oku isindanena nande ohauto.

Oshi li enyanyu enene ku kehe omushitwa molwaashoka kehe gumwe ota lalakanene a opaleke ondunda ye mono atula mo oosikopa oshowo uukwatelwa mbono wamewa momiti shi ikwatelela koshimaliwa shomondjato ye.

Aantu oha yi ipandula konima yoku sindana, nenge yoku adha ethikilo lye ndyoka ye mwene a kala noku lalakanena ethimbo ele, moompito dhimwe oondhigu, kaa li e na etegameno ngeenge ota thiki ko.

Omaludhi kehe giihongomwa ,omaludhi kehe giitafula ,giiipundi ya hongwa komuntu ya ningwa moshiti ayihe kehe shimwe ohashi kotha ongushu yoshimaliwa shi thike pongushu yiilongithomwa mbyoka ayihe ya longithwa.

Oshili sha ninga oshiwanawa oku pitila muunduda wopondje mbono woo mpungulilo dho dhoshimaliwa kehe, omuntu kutala kutya kongodhi nenge kombaanga yoye okuna iimaliwa yithike peni mopaife.

Ompungulilo yombaanga yotango moNamibia, oha yi vulu oku ku yambulilila po shoka shi li komongodhi yoye mombaanga yawo, opo wu vule oku kala twi imonene omatumwalaka goshimaliwa shoye, kongodhi yoye.